Ebibira bibiri ebinene nga bino byawuddwamu wakati ekkubo eryeyongerayo, birabika bulungi ddala birimu emiti egya kiragala emikulu ddala, waggulu w'ekibira ekimu waliyo olusozi olunene ddala era nga luliko omuddo ogwa kiragala wabula wansi w'ekibira mmakati w'ebibira bibiri mulimu obuyumba bubiri obutono.

Omukyala ayambadde ggomesi asibye n'ekitambaala ku mutwe n'abaana babiri bakutte enkumbi bali mu kukoola mboga era zirabikira ddala bulungi za kiragala zinyirira mabega waabwe waliyo omuddo ogwa kiragala.

Ensimbi eza wano ezaffe eza Uganda nga mulimu akapapula k'ensimbi enkumi ettaano, akapapula k'ensimbi emitwalo ebiri, akapapula k'ensimbi ennusu olukumi n'akapapula k'ensimbi ak'omutwalo ogumu.

Akatale nga kano kanene nnyo bwaguuga era nga kabikkiddwako ne manvuuli, buli mudaala gubikkiddwako manvuuli era nga mulimu ebintu eby'enjawulo okugeza, ennyaanya obutungulu. Emabega waako waliyo ebizimbe ebinene ddala ebirimu amaduuka g'abantu mwe batambuliza emirimu gyabwe.

Engalo z'omuntu ez'emikono ebiri zikutte obumuli buno obulabika obulungi ennyo era nga bwa kkala eya kakobe waggulu era nga wansi akati kaabwo ka kiragala.

Omwami ayimiridde wakati w'emiti era nga yeetooloddwa ensozi ez'amayinja era nga ziriko obuddo obwa kiragala n'obwa kyenvu era ng'emiti gino wansi giyina obuddo obwa kyenvu, waggulu giyina ebikoola ebya kitaka n'ebya kiragala.

Abaami babiri nga bano bali ku lyato era ng'eryato liseeyeeya ku mazzi. Omwami omu akutte omuti agutadde mu mazzi era ng'omwami omulala tayambadde, ayambadde kagoye ka munda kokka. Ennyanja nteefu bulungi era emabbali waayo waliyo omuddo ogwa kitaka n'ogwa kiragala, n'emiti emabbali.

Ettale nga lino ddene nnyo era nga lirabikira ddala bulungi, lirimu omuddo oguli mu langi eya kiragala era nga mulimu n'obuti obutonotono obuli mu langi eya kiragala, mulimu ensolo ez'enjawulo eziri mu ttambula era ng'emabega waalyo waliyo obuti obungi obuli mu langi eya kiragala.